Gumufureji gulimo gamezi gamamakyafu nibupapula buwanga, bumali nibunyasi bulala bona bwazowela mugati

Gano gamaduka eee iliyo liduka lisoka lilimo zingubo ze bakasi lindi lyabamu mobile money lyabamu ni agent banking esi abantu baza kutosayo si.

Lutsania lwe shibawo kulikho obakedo, kwabakho tsinyanye, kwabakho pilipili, Khamagi ni namulunyu , ni khamaru ge butungulu.

Babaana balikunina kuluguudo ne betyukire bibbutu bye gamenzi byalita zitano, waliwo uwa lita likuumi, nu uwa lita abiri.

Umusani umuzungu alikhujedela khulyato lilyato lyene lifiti ali khutsa huntsu yewe ili haluwande he khametsi na abonekhana aliwoyenyene kubanga mbawo tsinzu tsindi tsiliwo ta

Umukasi abonekele ali mu shifo she gamasanyu nabi ee alikukuba ingoma aboneka ali umukugu nabi mu chitu chesi alikukola che kukuba ingoma ni gamasanyu.

Khano khabonehele mutawuni ela fana hasiwo waliwo takisi paka lwakhuba tsitakisi tsapakinga tsingali naabi eeha mutawuni lwekhuba ni bizimbe bywayo bibofu atee bileyi

Inyungu bagiboyelele gamakoola, gamakobolo ge gamadote ni gamatu. Litu bona lyabitile kuntulo kwayo.

kumushele kuhashihwana ta kuli hushitwaloshi ne kwasiba mbawo binywinywi ta

Bano babana bachehe khulikho umwana wekhana nu mukhana wesinde batsile khutaya khametsi ifana hestsi batsile khutaya khametsi khaleyi kubanga basutile tsigali ni chimipila che lita abili chesi balikhutsa husutilamo khametsi

yuno mayi, mayi umusilamu aboneha alimuhatale ni muhatale mwene mulimu mwafanile mwebasilamu kubanga bulimundu alimutsingubo tsindeyi ate befunihile imurwe ubonahu abumoni onyene ni kyimihono